Barkanmu da wannan lokaci! A duk inda ma'aikata suke zaune akanm samu matsaloli da ke tasowa nan da can tsakanin abokan aiki duk lokacin da aka samu hatsaniya ko rashin fahimta ko kuma wani ma'aikaci ko in ce abokin aikinka ya saɓa maka ko ya yi wani abu wanda ba daidai ba to haƙiƙa abin da ya kamata da du wani mutum mai hankali abin da ya kamata ya yi shi ne na farko dai ya ba wa kan shi haƙuri. Ya kuma jawo hankalin abokin aikinsan nan da ya yi ba daidai ba ya ja hankalinsa, ya gwada masa kura-kuran da ya yi domin ya gyara ta hanyar laluma ba tare da ɗaga jijiyar wuya ko munanan kalamai ko tozartawa ba. Domin Hausawa suna ce shimfiɗan fuska ta fi ta tabarma. Amfani da tausasan lafuzza kan iya jawo hankalin mutum, ya ba shi natsuwa, ya karɓi gaskiyar da ake ƙoƙrin gwada masa Ɗan'adam ya kasance mutum ne mai taurin kai, wani lokaci da ƙin gaskiya To, idan kan tare da ɗan'uwanka ma'aikaci wanda ya yi maka ba daidai ba ko kuma yake aikata ba daidai ba kan aiki ba zai yiwu ka zuba masa ido ka bar shi ba bayan ka bi hanyoyi ta na laluma idan bai yi aiki ba to gaskiya dole ne ka kai shi gaba domi waɗanda suke gaba da kai na sama su ɗauki mataki da ya dace domin idan ba haka ba, ka bar shi don kana tunanin, a'a, kuna aiki tare ba ka so a yi abun da zai sa a cutar da shi ko a kore shi to a haƙiƙanin gaskiya wannan ba ka yi adalci wa shi karan kanshi aiki, aikin da aka ɗauke ka ba, kuma ba ka yi adalci wa shi ɗan'uwankan ba. Wato ɗan'uwanka da kuke zaune kuke aiki tare wanda yake yin abubuwa wanda ba daidai ba Ya zama wajibi duk wanda yake aikata aikin da ba daidai ba dole ne a hukunta shi koko a jawo hankalin shi, a fahimtar da shi kura-kuransa domin ya gyara.

Barkan mu da wannan lokaci bayyana zaƙuwar abokin aikinka a bisa kuskurenka wato shi dai abokin aiki yakan kasance maƙwabci ko majiɓinci wadda mutum ke tare da shi yau da kullum a wajen aiki sau da dama ayyuka na gwamnati ko na kamfanoni ko na masana'antu ko ma du wani irin aiki da aka saba yi yau da kullum mutum ba ze yiwu ya yi wannan aiki shi kaɗai ba mafi yawan ayyuka da muke yi muna yin shi ne da temakon ƴan uwanmu sau da dama idan mu mutum yana tare da abokin aikinsa akan ɗan samu wasu ƴan matsaloli ko kuskure wanda mutum shi ze aikata akan abokin aikinsa wanda hakan kan jawo shi abokin aikin ya hassala ya kasa haƙuri wannan hassala da ze yi ya kan jawo ya ɗauki mummunan mataki wanda hakan kan jawo gagarumin matsala a gaba-ɗaya masana'anta koko wajen aiki shi dai kuskure abu ne wanda ya fi ƙarfin ɗan Adam wato wani gazawa ne ko gajiyawa da ɗan Adam ke aikatawa wajen nuna ko kuma rashin aikin rashin yin aiki cikakkiya to so da dama idan mutum aka same shi da kuskure a wajen aiki wanda aikin nan ka iya kasancewa mutum biyu ne suke yin shi a lokaci guda ko kuma an bada wannan aikin wa mutum biyu su tabbatar da cewa sun yi shi a ƙayyadajjen lokaci to idan mutum ya yi kuskure to kuskuren da ya yi sakamakon kuskuren ze iya taɓa ayyukansun gaba-daya kuma hakan ma ze taɓa shi abokin aikinsan wanda shi be yi kuskure ba wanda hakan kan iya jawo matsala tsakani sau da dama waƴansu mutane ba sa da haƙuri da zaran an musu wani abu na ba daidai ba ba sa da haƙuri ba sa da yafiya saboda haka nan da nan zaka ga sun ɗauki mummunan mataki na nuna fushi ko kuma faɗa ko nuna wani cewa abin da aka yi musu ya ɓata musu rai akan kuma haƙiƙanin gaskiya ba abu ne me amfani ba an fi so mutum ya kasance kullum me afuwa da haƙuri da juriya da ya fiya wanda hakan shi ke sa wa mutum ya samu cigaba a rayuwarsa

Barkan mu dare wane wane ne abokinka wanda kuke ɗaki ɗaya kuma kake jin ɗaɗin zama da shi wato haƙiƙa mutum ba ya rayuwa shi kaɗai dole ne mutum ya rayu tare da wani walau makwabci ko ɗan uwa a taƙaice dai abokin zama abokin zama ya kan iya kasancewa wanda za ku taso ɗaki ɗaya ko a gida ɗaya wani lokaci abokin zama a ɗaki na iya kasancewa a makaranta ko a gida to ɗaki da ake zaune da abokan zama abu ne wanda yake nuna ƙawance ko abokantaka me matuƙar tasiri mu ɗauki misali a makaranti musamman manya makaranti na jami'o'i da kwalejojin ilimi da sauransu mutum ya kan zo ya yi rijista a makaranta ya nemi a ba shi ɗaki a ba shi daki ya kan samu abokan zama a ɗaki ɗaya wanda wasun ma be taɓa ganin su ba to haƙiƙa gaskiya duk mutumin da ya kasance me hakuri me san karatu shi ne wanda muke ɗaki ɗaya wanda na fi son su kuma da su na fi mu'amala saboda du mutumin da ba ya kula da karatu kuma ba yi haƙuri haƙiƙanin gaskiya zamantakewar mu da shi ba za ta je ko'ina ba domin ni mutum ne me son karatu saboda haka Hausawa su kan ce zama da maɗaukin kanwa shin kan kawo farin kai bi ma'ana idan ka zauna da mutumin kirki wanda yake aikata ayyuka masu kyau to hakan shi ma ze temaka maka kai ma ka zama na gari haka zalika idan kai kana zama da mutane waƴanda ba nagari ba duk yanda aka yi saboda zama yau da gobe su kan iya shafa maka wannan mummuna ɗabi'a haka kuma a ɗakuna irin namu na taro taro taru mu kwana a Hausance kenan wato a gida da ake samun abokan zama wasun maƙwabta ne ana samun matsaloli da mutane wasu ba sa da ƙoƙarin ba sa da tsafta ba sa kula da ɗaki se de kai in kana da nutsuwa da hankali ka iya zama da mutane kai za ka zamto kamar bawa a gare su kai ne me share ɗaki kai ne me kula to amma idan ka yi haƙuri da wannan duk na iya zama tarihi

Umm barkan mu da dare ta yaya ka samarwa kanka aiki kuma hakan ya zamto ka cimma burinka wato a yanayin da muke ciki matashi dole ne a gare shi ya yi iya bakin ƙoƙarinshi ya samarwa kanshi aikin yi kar ya kuskura ya yi gangancin jiran aiki daga gwamnati ko daga wasu kamfanoni duk da cewa mutum ya yi karatu ya ajiye takardarsa lallai-lallai wajibi ne ga mutum ya nemi aikin yi haƙiƙanin gaskiya ni ban ze zaman banza ba na yi ƙoƙarin samarwa kaina aikin yi wanda hakan ya ɗaukaka darajana a cikin al'umar da nake rayuwa a cikinta akwai sana'o'i daban-daban wadda muke rayuwa da su ya zama wajibi duk wani me hankali da hangen nesa ya nemo wani aiki walau na kasuwanci ko sana'ar hannu wacce ze temaki kansa misali akwai ayyukan hannu kaman sana'ar ɗinki haɗa takalma a haɗa takalma ya makanikanci wato gyaran ababen hawa kaman babura da kekuna da kuma sauran walda da kafinta da sauran sana'o'i daban-daban wanda idan mutum ya zaɓi ɗaya daga ciki ya yi ƙoƙari ya dage ya daure ya iya wannan sana'a da iya wannan sana'an ma mutum kan iya riƙe kansa ya yi karatu ya yi aure har zamto abin koyi a cikin al'uma so da yawa kaman mu da muke riƙe sana'ar ɗinki ya kasance wani harka ne ko ince sana'a ce ta hannu wadda mutum ke rayuwa da ita kuma hakan ke jawo masa ƙarin daraja da mtunci da wannan sana'an mutum ka iya riƙe kansa har ya riƙe ƴan uwansa ya yi makaranta ya yi duk abin da yake buƙata hakan kuma kan iya temakawa mutum har ya zama wani mashahuri shi de sana'o'i su kan akan iya amfani da su wasu su kan riƙe iya zallan sana'ar wasu kuma su kan maida sana'an su haɗa shi da harkar kasuwanci misali kamar shi me ɗinki me sana'ar ɗinki ka iya haɗawa da sana'ar saida yadiddika da sauran kayayyaki

Barkanmu da wannan lokaci yaya kake ji dan kasancewa aikin da kake yi yana taimakwa yake taimakawa ayyuka ko kuma tsare-tsare na gwamnati wato shi ɗan Adam ko ince duk mutumin da yake da hangen nesa yake da ƙoƙarin samarwa kanshi sana'a to haƙiƙa hakan yana dacewa da tsari na gwamnati domin kashe ko ince rage zaman kashe-wando saboda a irin wannan zamani da nauyi ya wa wa gwamnati yawan jama'a ya yi yawa ƙarancin ayyuka hanyoyin kashe kuɗaɗe na gwamnati ya yawaita hanyoyin samu kuma ya tsuke ya yi ƙaranci matuƙa wa gwamnatoci saboda haka akan samu tarin ɗumbin matasa waƴanda suka gama makaranti ba su da ayyukan yi to du mutumin da ya yi ƙoƙari ya samarwa kansa mafita ta hanyar samar da wani aikin yi wanda ze iya temakon kansa har ma da waƴansu matasa da za su jingina da wannan sana'an hakan yana dacewa da wasu da wasu tsare-tsare na gwamnatoci misali akwai masu sana'ar ɗinki wanda su ka shahara ko ince su ka yi shura a harkan sana'o'insu ya hakan na iya dacewa da tsare-tsaren gwamnati wanda har zaka iya gani wani lokaci jami'an gwamnati ko kuma wata ma'aikata ta gwamnati musamman gwamnatocin gwamnatin tarayya ka iya zuwa a yi haɗaka da wannan wanda ya samar da wannan aiki a yi haɗaka da shi da gwamnati da za ta ebo wasu matsa ta ba shi su domin ya koyar da su wannan sana'ar misali kamar yanda muke gani hukumar samar da ayyukan yi ga matasa ta ƙasa tana ɗiban duk shekara tana ɗiban ɗumbin matasa tana tura su wajejen koyan sana'a kuma har ma gwamnatin tana ɗan ba su abin tallafi su kuma masana'antu ko kuma jigogi da suke koyar da wannan sana'an gwamnati tana ɗan ba su wani tallafi domin su bunƙasa harkar tasu misali akwai masu sana'ar kafinta wanda gwamnatoci ta kan siya musu kayayyakin aiki na zamani ta ba su matasa kaman ashirin ko goma su koya musu wannnan sana'an idan su ka ƙware gwamnati ta yaye su a sallame su a ba su ƴan kuɗaɗe da jari da kayan aiki domin su ma su ci gashin kansu

Barkanmu da wannan lokaci me ya jawo fatanka a harkar kasuwanci haƙiƙanin gaskiya du wani mutumin da yake son harkar kasuwanci to lalle ya lalla akwai ababe da suka jawo hankalinsa domin farawa ko ke gudanar da kasuwanci wato sana'ar kasuwanci de wata aba ce ta ke rage zaman kashe-wando kuma take tallafawa al'uma hakan de na faruwa ne tare da lura da la'akari da mutum kan yi sakamakon ganin cewa wani ya jarraba ko ya samu wata mafita a kan wannan harka kasuwanci shi de ɗan Adam ya kan kasance yana da wani fata ko in ce buri wacce yake so ya cimma a rayuwarsa to haƙiƙa harkar kasuwanci du wanda ze ƙulla alaƙa da harkar kasuwanci dole ne ya kasance yana da wani fata da abin da yake so ya cimma a wannan harka lalle ya lalla du wani me harkar kasuwanci dole ne ya lura da ababen da za su bunƙasa wannan harka ta shi ta kasuwanci walau siyo inda ze rika samo wayannan kayayyaki yana siyo su da sauƙi ya siyar da su domin ya ci riba akwai ababe masu matuƙar yawa wanda ke jawo hankalin mutane da harkar kasuwa misali idan mutane suka fahimci an samu wani sabuwar sana'a ko ince harka ta kasuwa da ta buɗe to mutane kan yi ƙoƙari su raja'a a kan wannan harka domin su na ganin wannan ita ce za ta ba su dama su cimma burinsu cikin gaggawa misali kamar yanzu a ƙasashenmu na Afirka? yankin arewa musamman ma arewa maso gabas yanda al'uma suka raja'a akan harkar kasuwa na tono ma'adanai wanda sau da dama za ka ga jama'a daban-daban sun dulmiya maƙudan kuɗaɗe wajen haka kasuwar tono ma'adanai wanda hakan ke sanya mafi ke rage zaman kashe-wando a tsakankanin matasa da al'umarmu

Barkan mu da wannan lokaci me ke zaburar da kai a lokacin da kake kula da iyalanka wato shi ɗan Adam da ya girma ya kai wani matsayi wanda yake riƙe da wasu iyalai wanda suke ci suke sha a ƙarƙashin kulawansa ko ko shi ne ke ƙoƙarin samar musu da abin da za su ci suke rayuwa suka kuma jingina da shi haƙiƙa akwai ababe masu tarin yawa dake sa shi ya yi iya bakin ƙoƙarinshi ya ga ya tabbatar da ababe da za su kwantar wa iyalansa hankali wanda ke samar musu da abin da za su ci su sha su samu sutura shi dai magidanci ya kasance mutum ne wanda Allah ya ɗora masa nauyi ko kuma ya ɗorarwa kansa wani nauyi na kula da waƴansu mutane wanda Allah ya sa suke ƙarƙashin kulawarsa waƴannan sun iyalaui na shi suna da haƙƙoƙi masu tarin yawa a kansa misali haƙƙoƙi na yadda ya shafi na ci da sha da sutura da kula da tarbiyya da makarantansu sau da dama ma magidanci hankalinshi ba ya kwanciya ba tare da ya samu tabbaci da yaƙinin cewa iyalansa sun samu abinci sun ci sun ƙoshi ya samar musu da makaranta wato ilimi sun ya ishe su duk mutumin da ya kasance iyalansa ba sa samu wadataccen abinci ko ilimi ko wajen zama to haƙiƙanin gaskiya wannan magidanci yana cikin tashin hankali da rashin nutsuwa sau da dama muna ganin waƴansu magidanta wanda ke shiga halin ha'ula'i da da ƙunci sakamakon ko de rashin kuɗin biyan haya ko de rashin abinci ko rashin sutura da su kan iya suturta ƴaƴansu ko in ce iyalansu mutum ka iya kasancewa ya haƙura da talaucinshi shi ya haƙura ya yi iya bakin ƙoƙarinshi ya ga cewa iyalansa su sun wadatu sun samu abinci da ze ishe su shi kuma ya kan iya haƙura da ɗan abin da Allah ya hore masa wannan shi ne mutum cikakke me kula da iyalansa

Barkan mu da wannan lokaci shi de ɗan Adam ya kasance a kowane lokaci yana da zaɓi a rayuwansa wajen gudanar da rayuwansa ko aiki da yake gudanarwa yau da kullum haƙiƙa ɗan Adam yana rayuwa ne a bisa zaɓi da tunani irin nasa mutum ka iya tsayawa ya yi nazari ya ga abin da ya fi so a rayuwansa da kuma kuma ta ya ya ze gudanar da rayuwansa musamman abin da ya shafi aiki mutum yana da zarafi ko in ce tunani da hankali da ya kamata ya kasance ya nutsu ya duba sana'a ko aiki da ta dace sau da dama akan samu matasa wanda zaka ga matasa sun fara Sana'a sun watsar hakan na iya kasan cewa saboda rashin dogon nazari da zaben Sana'ar da ya kwanta masu a rai wasu kuma su kan kasance sunyi wasu da sana'a ne sakamakon basu da kansu suka zabar ma kansu sana'ar ba a'a yan uwane ko iyaye ko majibantasu suka tilasta su domin suyi wannan sana'ar wanda hakan kuma ya ke jawo matsala na guduwa ko in ce subar sana'ar suyi wasti da ita. Shi dai dan Adam dole ne a gareshi yai iya bakin kokarin sa wajen sanya manufa da tsari wanda ya dace da rayuwar sa domin neman aiki ko gudanar da aiki ba tare da yayi nazari da tsari wanda ya dace dashi karan kan shi ba toh hakika sai kasance ya na yanka ma kare ciyawa ne kawai domin duk kyaun abu a wirin ka be maka ba toh hakika baza ka samu cikakken zarafi ba na gudanar da wannan abu yanda ya kamata ba ballanta Nama ya kayatar da alumma ko ko kai aiki a bisa duka ka idan da aka shar anta na iya za jawo gagarumin matsala ga dukan aikin ma ya lallace baki daya ba

Barkan mu da wannan lokaci ya ya kake ji idan ka tuna inda kake rayuwa haƙiƙa wajen zama ya kasance wani babban abu ne dake ɗamfare da rayuwan ɗan Adam shi dai masauƙi ko wajen zama ya kasance ɗaya daga cikin ababe da su ka fi mahimmanci a rayuwar ɗan Adam kamar yanda manyan masana su ka sa su ka ayyana shi wato abin da ake cewa abubuwan buƙatu guda biyar wanda suke ɗamfare da rayuwar ɗan Adam na farko akwai tsaro da abinci da kuma wajen zama da sauransu saboda haka rayuwar ɗan Adam ba zata yiwu ba ba tare da wajen zama ba haƙiƙa duk mutumin da ba yi da wadataccen wajen zama ko kuma cikakken wajen zama wanda ze iya samar mi shi da kwanciyar hankali to haƙiƙa ze rayu ne cikin tashin hankali da rashin nutsuwa duk aikin da za ka ba wa mutum idan ba yi da wajen zama na gari wanda ta dace da rayuwansa to haƙiƙa za a samu tasgaro da tarin ƙalubale a kan wannan aiki shi de wajen zama me kyau shi ke iya samar da cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali wa ma'aikaci domin wani wajen zaman rashin muhalli wato me kyau ka iya haifar da cututtuka kamar cutar kwalara cutan zazzaɓin malaria wato zazzaɓin cizon sauro da zazzaɓin typhoid wato haƙiƙa waƴannan wasu cututtuka ne da suke iya kama ɗan Adam sakamakon rashin muhalli ingantacce wanda hakan ka iya daƙushe tunani da rayuwar ɗan Adam gaba-ɗaya wanda mutum ka iya zuwa wajen aiki amma rashin muhalli tunanin kawai ga halin da ya bar iyalansa a ciki ko kuma a'a in ya tashi ma daga wajen aiki ba shi da wadataccen waje da ze zauna ya samu nutsuwa ya yi nazari akan ayyukansa ko ko ya yi tunanin ta ya ya ma ze yi ya samu ya bunƙasa aikin dake gaba gare shi

Barkanmu da wannan lokaci! Bukukuwan al'ada dai sun kasance wasu ababe da ke suke fassara rayuwan al'ummana kowane zamani. Su dai bukukuwa al'ada ana yinsu mafi yawanci a ƙarshen shekara Ya danganci daga wannan al'umma zuwa wancan al'umma ko kuma wannan ƙabila zuwa wancan ƙabila. Kamar yadda muke gani akwai ƙabilu da yarurruka masu dama a Najeriya wanda duk shekara suke gudanar da wasu biki na al'adunsu. Haƙiƙanin gaskiya wannan bukukuwa suna haifar da nishaɗi da annashuwa da samar da zaman lafiya da kyautata zamantakewa a tsakanin al'umma. Du wani mutum da yake a cikin wannan ƙasa al'adu na al'umman da yake ciki ko kuma wasu maƙwabtansa akan samu ababe da suke birge shi wanda yake ƙulla zumuntaka tsakaninsa da sauran ƙabilu. ko ko al'umma da suke maƙwabtaka tare da shi. Kamar yadda muke gani akwai ƙabilu waƴanda suke gabatar da bikin al'ada na bikin kaman misali, bikin cire doya, wato amfanin gona da suka shahara wajen noma ta. a lokacin da aka girbe waƴannan amfanin gona sukan gudanar da wasu bukukuwa na musamman wanda za su samar da ire-iren wannan abincin domin a ci a sha a yi hani'an domin nuna murna da jin daɗi da godiya ga Allah Maɗaukakin Sarkin da ya albarkaci wannan lokaci na kaka. Wato lokaci da suka samu kansu suka girbe wannan amfanin gona. Hakazalika akwai bukukuwa na waɗansu ƙabilu wanda suke gabatarwa domin su nuna yanayin ɗabi'u da al'adunsu Kamar yadda muke gani akwai wasu ƙabilu irin na Sayawa da Gerawa da Ɓankalawa da Jarawa da dai sauransu wanda duk shekara sukan gudanar da irin waƴannan al'adu. Wanda suke bayyana ainihin yanda suka fito da yanda suke da yanda suke gudanar da ayyu, da al'amuransu na auratayya da sauran zamantakewa na yau da kullum.

barkanmu da rana haƙiƙa mutane suna taka rawar gaji wajan auratayya a tsakanin ƴan uwansu domin shi aure abane wanda baya yuwuwa tsakanin mutun biyu ace tsakanin saurayi da budurwa kaɗai ba tare da ansamu sa hannun ƴan uwa da sauran abokan arziki ba wannan ba zai yuwuba domin ba mutun biyu ba hakki ne na mutun biyu ba a'a hakƙoƙi ne na mutane daban daban musamman dangi na maza da dangin mata yarinyan da za'a aura iyayanta da yayu da ƙannanta suna da hakƙi kuma suna da rawa da suke takawa a hidiman aure tun daga shi karan kansa bikin har wajan zama da nazari wajan zaɓan mijin da za a aura haka shima miji iyayansa da yayu da ƙannansa mazansu da matansu suna da rawan takawa a wajan hidimar auran shima kamar yadda macan ake bincike akan wanda zata aura haka shima miji yakanyi bincike ko kuma ƴan uwansa suyi bincike akan ɗabi'u da halayya na yarinya haka kuma idan akazo shi karan kansa bikin saboda ɗawainiyan jeka kadawo da sauran hidindimu da shugululi da ake gabatarwa ba zaiyu ace mutun ɗaya ko biyu sun gudanar ba dole ne a samu sauran sa hanu daga sauran ƴan uwa da abokan arziki wannan saka kai ko ince ɗaukan nauyi da nuna ruwa da tsaki da iyaye suke sakawa a hidimar aure shike nuna daraja da mutuntaka na shi karan kanshi mijin ko ita yarinyan da za a aure ta haƙiƙa don yadda aka kai dole ne mutun aƙwai mutane da yake mu'amala dasu wanda suke da mutunci da daraja da ƙima a idonsa saboda haka do hidima idan ya tashi na auratayya to lallai lallai ƴan'uwansa ko abokan arzikinsa sukan taka rawar gani don bada gudunmawa wajan ganin cewa wannan aura ya samu ko ƙa ince anwanzar dashi a bisa kyakyawar turba

barkan mu da wannan lokaci hausawa suka ce hali zanan dutse kuma wannan karin magana ya kasance gaskiya wato sawa mutun suna ko sunan mutun yana dacewa da ɗabi'u da aiyuka nasa sau da dama idan mutun aka aifi yaro wajan sa masa suna akanyi kokari a nemo suna na mutanan kirki a sawa yaro saboda mutane suna da imanin cewa suna yana tasiri akan mutun domin ana ganin sa sunan mutumin kirki ana kyautata zatan shima wanna yaran da aka haifa zai taso da nagarta dasu na halayya masu kyau wannan ba wani sabon abu bane tun iyaye da kakanni mutane suna da imani da yarda kan cewa suna linzami ne kuma suna yana da tasiri a rayuwar mutun domin di yaran da aka haifeshi aka nemi sunan wani mutumi wanda bana kirki ba domin yayi koyi da wannan to sunan yana da tasiri akan yaron yaran zai iya tashi da mummunan hali ko ɗabi'a na wannan mutumun da aka sa masa suna haka shima idan aka sa suna mai kyau wanda ya dace da wani mutumin kirki akasa masa suna ana sa rai sau da dama kuma akan samu yaran ya girma ya taso da ɗabi'u me kyau irin na wannan wannan shine dalilin da yasa al'ummarmu musamman na ƙasashan hausa suke da imani da yarda da cewa shi suna yana da tsiri akan ɗa wannan ma shiyasa basa yadda su sawa ƴa'ƴansu sunayan mutanan da a tarihinsu ba mutanan kirki bane ko sun aikata wasu muyagun aiki domin gudun kada ƴa'ƴansu su girma su taso da wannan mummunar ɗabi'a irin na wannan me wannan sunan hakan kuma ya kasance wani abu ne da ya dace da al'ada da ɗabi'u da addini na mutanan mu musamman na ƙasashanmu na africa

barkan mu da rana mutuwa rigar kowa ce haƙiƙa du wani ɗan adam mai rai a bayan ƙasa mamace ne ita dai mutuwa abace ko ince ƙarshe ne da take nuna ƙarshen rayuwa na du wani ɗan adam domin du wanda yake zaune a duran ƙasa ba zai yuwu ace shi ba zai taɓa mutuwa ba saboda tun daga zamanin ɗan adam na farko wato mutumun da aka fara halittan shi ya zauna a bayan ƙasa shima ya rayu bayan wani lokaci yabar duniya to haka duniya take cigaba du wani ɗan adam da yake rayuwa a ban ƙasa to lallai yalalla wata rana zai zamto baya raye to amma addini da al'adu na mutane ya ɗauke wani salo me girman gaske wajan kula da mutunci da mutunta du mutumin da ya mutu du wanda ya mutu yana da buƙatan a karrama gawansa a mutunta gawarsa mu ɗauke musali amunan ƙasashan mu na africa musamman a najeria addini da al'ada su suke jagorantan mu wajan gudanar da jana'iza na mutuwan ƴan'uwanmu musamman mu a ƙasashan hausa inda musulmai suke da rinjaye suna gudanar da jana'izan mamatansu ne nan take wato ba sai ya ɗauki tsawan lokaci ba da zarar ansamu tabbacin mutun ya mautu to akanyi ƙoƙari a samu farin yadi wanda za a sitirceshi ai masu duk abaɓin da suka kamata wanda addini irin na musulinci ya tana da kuma aje maƙabarta wanda aka tana deshi na musamman domin du wanda ya mutu a binne shi da zaran an binne mutun ƴan'uwa da sauran abokan arziki sukan tsaya na tsawan lokaci akan ƙabarinsa su ta masa addu'a su roƙa masa gafara da neman ceto du wanda ya mutu a al'adu irin namu ana iya bakin ƙoƙari cikin hanzari a bincika du wanda suke binshi bashi domin a biyasu bashin daga dukiyar mamacin ko kuma ƴan uwan mamacin su su biya haka zalika kuma suma a addinin christianity suna da irin wannan idan ƴan'uwansu suka mutu suna ƙoƙarin wajan nemo su suturce shi su sakashi a aƙwatin gawa kuma suje su tona rami su bizneshi da yi masa addu'oi kamar yadda ya dace da addininshi

barkan mu da wannan lokaci hauhawan farashin kayayyakin masarufi ko kuma tsadar rayuwa abaɓe ne wanda suke faruwa yau a kullin a cikin al'umma sanin ƙarin farshin kaya ko kuma samun labarin hakan ko tuna haka a zuciyar ɗan adam musamman talaka a ƙasarmu na najeriya hakan yana da matuƙar tada hankali dA firgici domin ɗan abinda mutun yake rayuwa dashi zarar yaji cewa farashin kayayyakin abinci ya ƙaru to lallai yasan cewa rayuwansa tana tsaka me yuwa domin ko dai ya rage ababan da yake ci abincin da yake ci a gidansa ko kuma wasu ababe da ya saba yinsu na rayuwa na yau da gobe ya rage su ya daidaita su domin su dace da samun da yakeyi idan ko ba haka ba to haƙiƙa zai waye gari a cikin gagarumin matsala kamar yadda muke gani aƙwai farashin kayayyaki da suke caccanzawa kamar wutar daji kamar kayan abinci wanda yau mutun zai iya siyanta a kuɗi da be wuce naira dubu biyu ba washe gari yaji ƙara ya kai dubi biyu da dari biyu ko ma da dari haka haka kuma kayayyakin buƙatu na yau da kullin kamar farashin hasken wutar lantarki kaji anƙara kuɗin wutar lantarki ko farashin man fetir anƙara masa kuɗi ko kuma kuɗaɗan zirga zirga na ababan hawa wanda daka tashi misali daga abuja zuwa kano wanda da kana biyan abunda be wuce naira dubu biyar ba kaji ya dawo naira dubu taƙwas haƙiƙa tunanin wannan kawai ma yana iya zama wa mutun bala'i a rayuwar sa haƙiƙanin gaskiya rashin takamamme na na farashin kayayyaki yana jefa rayuwar ƴan najeriya a cikin gagari domin ɗan najeriya a rayuwansa baya da tsayayye ko kuma bayida ƙwanciyar hankali kan cewa yau abinda ya siyeta a naira kaza gobe ma yana da yaƙini haka zai siya a'a abune wanda kamar mace ne mai ciki ba a san me data haifa ba

barkan mu da wannan lokaci wato sa hannu ko kuma nuna ruwa da tsaki a cikin al'amuran mutane yana haifar da gagarumin cigaba wato yakan kawo gagarumin cigaba ga al'uma haƙiƙa al'uma baza ta rayu ba tare da haɗin kai da ɗaukan nauyin aiyuka dake da dai kawo cigaba 'na wannan al'umar ba dole ne sai ansamu haɗin kai da ƙokari da jajircewa na wasu al'uma domin mutanan yanki su sami cigaba sau da dama akan kafa kungijoyi na cigaban al'uma sakamakon jajircewa da hazaƙa na wasu matasa ko kuma masu ƙoƙari da hazaka da hangwan nesa domin fitar da al'umar da suke ciki daga wani ƙangi misali a yankuna irin namu akan samu wani lokaci matsalar wutar lantarki akan samu al'umar gari ko unguwa su haɗa kansu su samarwa kansu mafuta bi ma'ana su haɗa kai suyi aikin gayya su tabbatar da cewa wannan matsalar da suke ciki a yankin nasu ya kau misali kamar yadda akeyi a karkara duk shekara idan bayan ruwan sama ya lalata hanyoyi na zuwa ƙauyuka sukanyi aikin gayya domin gyara hanya ko tsaftace muhallin da suke rayuwa a cikinsa haƙiƙa saka hannu da sadaukar da kai da al'umma sukeyi ko ko ince da mutane keyi domin samar da cigaba wa al'umarsu wato abun a yaba ne wannan ma yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa gwamnatoci suke faɗakar da mutane cewa lallai su tashi su miƙe suɗan gabatar da wasu abubuwa kafin itama gwamnati ta duba yuwuwar kawo nata irin tallafin domin idan al'umma suka zauna kara zube suka zuba ido suna jiran cewa komi sai gwamnati tayi musu to haƙiƙa zasu wayi gari suna ɗan dana sani ko ko su rayu cikin kunci a rayuwarsu

barkan mu da wannan lokaci haƙiƙa wato adalci abace wanda ya zamto ginshiƙi ko tubali na rayuwan ɗan adam domin ɗan adam ba zaiyi rayuwa me kyau me inganci a bayan ƙasa ba ba tare da samun adalci a bayan ƙasa ba wato kamar yanda muke gani a wannan zamani da rishin adalci da zalunci ya mamaye ko ina na rayuwan mu dole ne mutane ko a samu wasu gungun jama'a wanda zasu tashi su tsaya a tsaye su nace su gajirce wajan samauwa mutane adalci a rayuwansu domin a bar gwamnati na samarwa mutane adalci ba abune me yuwuwa ba dole sai ansamu wasu kungiyoyin sakai ko kuma ƴan ragin kare hakkin ɗan adam su tabbatar su kuma jajirce su tabbatar da samar da adalci wa kowa da kowa ka maddai yadda muke gani yanda ake zalintar wasu al'umomi ko wasu jama'a to haƙiƙa abun yana da ban takaice da bacin rai ace yau anzalinci mutun bayi da inda zai kai kukansa saboda shi talaka ne ko kuma bayi da wayewa ko kuma bayi da ilimi haƙiƙa nakan jidaɗi a raina idan naga ƴan uwa da abokan arziki ƴan boko wanda suke ]?] wajan samar da cigaba ta hanyar adalci bi ma'ana du wanda aka sameshi ya aikatama wani aiki na ta'addance ko na zalince sukanyi tsayuwan daka lallai lallai wannan wanda aka zalincd shi ko aka take masa hakki hakkin sannan andawo masa da shi kamar yadda muke gani kungiyoyi na mata da sauran kungiyoyi na ƙasashan waje suna bada gagarumin gudun mawa dan kare hakkin ƴa'ƴa mata domin a karesu daga cikin zarafi na al'uma kamar yanda muke gani da kaga yarinya ƙarama wacce wata ma bata wuce shekara shida ba a samu an mata faɗe ko kuma wacce ma ta girman an tauye mata hakkinta an mata auran dole ko kuma an mata faɗe to haƙiƙa wannan kungiyoyi ko ince al'ummomi na sanya wa ƴannan mura dai a gaba garesu ]?] wa ƴannan mutane hakkokin su a kotuna da ofishoshi na ƴan sanda haƙiƙa suna taka rawar gani a rayuwar al'uma kuma suna samar da cigaba me matuƙar mahimmanci a ƙasa kuma suna samar da dauwamanman zaman lafiya a wannan ƙasa tamu wannan ma shine dalilin da yasa kungiyoyi ire iran wa innan suke da martaba da ƙima a idanon jama'a